Chokaliji manga manga je naftirgo ha kichin, woodi horde hako, wodi laɓi, woodi horde hako ɗan cheuɗum ɗo, woodi petel bo je rottirgo nyiiri savin spun kenan, woodi mastiki, ko ma mararaki je ngautirgo hunde kanjumbo ha ko to goɗɗo ɗo sa’a, ko to goɗɗo ɗo defa mari haaje ngautugo a ngauta a siiwa.